Asati biitta bolla uttidi de7ishin hi sintha baggara eqida asati qassika de7oosonakko. Etappe sinthebaggara kunddiza woykko wulliza keethi beetteskko. He keethapekka sinthebaggara daro uuthatinne haaxati beettishe de7oosonakko.

Daaro assay issi bolla uttidi betishe de'sikko ha asaykka be kushshe bolla sollo oyqidaysane dumma dumma woxey dizayssara sollo mishshe dizaysa besiza missile gidishin dumma dumma mayo mayidi benta huphphe qachchidayssako.

Gita kamey biza ogera daro asat hamutishe dizayisa besishshin hezdzdu asati eqida betishe deosoonakko hezdzdu asatappe issi kareththa mayo issoy ssaalodan hanizayisanne botha mayo mayidi betishe deosoonakko

issi bolla shiiqiza daro asati de'izoyssa bessizayssa gidishin dumma dumma mayo may uttizayssta mallesko he asappe sinthe baggara dunguza mayida macasiya duuraydanne gupayda dizaaro bessishin essappe goye baggara keeththayka deeesko

daro asay issi bolla shiiqiza asayi deishin lo7iza keeththazi beettishe deesko ha asafe giddon qasseka asa efiza kaame makinay beettishe dizayssa gidishin ha misile hessa bessizayssakko

Daro asay issi bolla shiiqidinne eqqidi bettishe deeeskko ha asay dumma dumma may'o booththa karetha may'o dumma dumma malke diza may'o may'iza gidishin goyra kaamekka beettishe deesko.

maatay diza soon daro asay bettishe de7eskko hanko asati uttidi de7ishin qasseka begga asati eqqidaysti de7oosonakko eta giddo na7u asati yanxila oyqqidi bentha huuphe ashishe de7izayssa bessizi bessiza misile de7esko

daro asay eqkizi beettishe de7eeskko ha asappe sinthe baggan deizayssi salo malatiza koothe may7idayssa gidishin be ayfe bolla xeelisiza manaxure wothidi xeellishe deizayssi beettizayssa bessiza msilekko

Keehippe lo'izoson asay uththidi beettishe de'eeskko he asayka booththa shurabe may'idi be qoodhdhe bolla dunguza qachizayssa beettishe deeesko ete sintanka qasse teknoloi woykko wode ehudo miishi beettishe de'izayssa bessiza misilekko.

Daro asay issi bolla eqqidi dizayassi beettishe deesko ha asay macca asa gidishin qasseka hara asay attuma asa gididi beetteesko ha asay bootha may7o may7idinne karetha walaka sureka gixxidaysa gidishe beettesiko.

Hedzdzu asati lo, iza besan de,ishin na,mu Mac,a asati utidi siyidayisanne issi adde be kushe bolla hasayiza misha oyikidi medirken eqidayisa malishe dees

Daro asazi issi bolla uttidi de7izason eta sintanka komppitere geetettiza miishe woththidi de7ishe beettesko. Eta giddofe issi addezi be ayfe bolla xeelize miishe manaxire geetettizayssa woththidi be kushen mallishe deesko.

Lo7iza asay issi bolla eqqidi deeeskko ha asayka dunguza may7o may7idi dunguza qasseka ba huphey bolla wuttidi bootha may7okka may7ida asay be kushe bolla guufe oyqqidi deishin hessape goy baggara cilalo lo7izayssi dizayssa biseesko.

Daro asay issi bolla shiiqizayssa gidishin he asafe sinththe baggara issi addezi be kushen guufe oyqqidayssa gidishshin goye baggara qasseka kaamezi beththishe de7eeskko; ha kaameza mathara tophphiya banddiray qasseka beeththishe de7izayssi betteskko.

usoppun asati issi bolla beettishe de7osonakko ha asatikka booththa may7o may7idi beentha dursanne durishe deishin issi adde etasi kiraare ka7ishe deeesko

issi daro talga bessan daro cima asaynne yelaga asay issi bolla shiiqizayssi beettesko ha asay be huphe bolla dunguzanne hara kofiye wothsa gidishin ne xala ma7idi be kushen toora oyqqiza asay bettesko

Daro asay oge bolla methishe deishin he asappe sinthe baggara sikiso may7o may7ida issi addezi sinthare asa kaalettishe gizayssanne hanko asappe sintha baggara beettizayssa bessiis.

Maca asay issi bolla utthidi de7ishe beettishe deizayssa gidishin dumma dumma miishen ba huphe kammidi ooththizassa bessishe de7eesko ha maca asaykka be kushen katha oykqidi punnizayssanne geeshshizayssa gidanawu dandayeeskko.

daro asatikka beettishe de7osonakko ha asatikka dunguza may7idi de7izayta gidishin heedzdzu asati durishe deishin essappe goye baggara macasay booththa may7o may7idi eqqizayssa bessizayssa misilekko

Daro asay shiqida sohon daro asay utidi betishe de'esko ha asay qaseka duma duma may'o ma'idayisa gidishin daro asati benta huphen kopiya wotidosona hankoti botanne karetha may'o may'idi betishe dosona.

daro asay shempanasi giigiza sohon daro asay uttizayssi beettishe de'ishin dunguza booththanne karetha may'o may'ida asay dizayssa be kushe bolla guufenne cika oyqqidi beettishe deiza asakko

Issi lo'iza keethe giddon daro asay issi bolla uttidi beetishe de'izayssa besiizayssa gidishin issi issi asay bootha may'o may'idayssa gidishin hankko asay qasse karetha ma'yo may'idi uttidayssa gididi beetishe de'izayssa gidishin dumma dumma asay beetizayssa besizara misileko.

issi macasiya oyde bolla uttada bettashe deawusku ha macasiyakka bootta may7o may7ada zo7o ongay dizayssa may7ada bettayara ba kushe bolla hasayiza miisha oyqqada haasiya bolla de7ashe haa xeelayda deawusku

nam7u asati uttidi beettishe de7osonakko ha asatikka be kushe bolla xaafiza iskibirto oyqqidi waraqateka sinthe bolla woththidi haasayiza silke miishe benta sinthan woththidi uttishe de7o sonakko

Issi loi'zason issi macasiya eqqaza bettawusko ha macasiya booththe naxale may'ada dizaara be kushe bolla haasiy'za miishe oyqada eqqadusko ife goye baggarakka tophiya giiza xuufe beettesko.

issi addezi eqqidi bettishe deeskko ha addezikka booththa may7o may7idi zo7o ongay dizayssan eqqidi deizayssi ha addezi pe duune bolla haasayisiza miishe oykqidi madirke bolla eqqidi da7izayssa bessiza misile gididi qoncesko

Daro asayi shiiqiza keeththa bolla maca asaynne attuma asay issi bolla shiiqidi dizayssa maliza miishakko ha asay dumma dumma may'o may'idi be ayfen kammiza miishekka wottidi asara uttizayssa bessizko.

Gita kethappe sinthe bagara 2 nayt eqidinne qometid dizaysa besiza misile gidishn issina maca na gidishn issoy qase Ade na gididayt eqid betishe dizaysa besiza misileko.

Nam7u addeti be7ittishe de7osonakko. Ha addetappe issi addezi be kushen toora oyqqidi gondalekka oyqqiza gidishin be huphe bolla dunguza wottidi be kushen qasseka mahe lando wottizayssa gidishin hanko addezi qasseka dunguza oyqizayssa gidesko.

keehippe lo7izasoynne daro gisa mitaynne guutta mithay beytishe deesko ha mitayka cila cilo mitha buro aacishe dizayssanne keehipe lo7iza mithay daroy issoy issua gorjidi dizaysson guuthara shaafa malatizayssi beettizayssokko

Daro asati sinthera eqqidi beettishe de7osonakko ha asatikka benthi sintha booththa baan tiyidayssata gidishe qasseka qoodhe bolla zo7o banne salo daanzayssa qachidi miicishe beettizayssa gididayssa bessiza nusidekko

hayssa beettizi de7ayssati usuppun asa gidishin he asata giddon qasseka aaywanne aayo gidizayssatinne qasseka oyddu nayti beettishe de7osunakko itikka booththa may7o may7idi beettishe dizayssata gideso

Shuchchay beettishe deesko ha shuchchaykka haaththay ba shidoyssa gidishin ya bollara guutha guutha haaththay hamutishe dizayssa bessiza misile gidishin ha lo7iza shuchchakko gidi besseesko

Issi keeththay beettishe de'eskko ha keeththaza gohatti geliza sohoy gordettizayssa gidishin asi geliza sohoppe ganna baggara xuufen xuufettizayssi beettishe dizayssa besseesko.

Maatay deennasohonne away wol7ida sohon nam7u shuchchati eqqidi beettishe deizaysssa bessiza misilekko ha nam7u shuchchatappe nam7ati qasseka uttida dishin nam7ati qasseka eqqidi beettizayssa bessiza misilekko.

Keehippe lo'iza cilulunne galal'o maathay dizason booththa may'o may'odinne dumma may'o may'idi diza macasa bessishin essa huphe bolla karetha shaashe qachidi uttizayssata bessiza misilekko.

kehipe lo7izasoy beettishe de ishin cililo maatay bettizayssi deishe bettesko he maata matan qasseka eqqida mitazi beettishe de ishin sinthe baggara goggizanne eeliza haathika bettishe deizesko

Dumma dumma qaalamen titiza biittazi beettishe deeesko ha dumma dumma lo,iza qaalame dizason giddo bollara qasseka shuchcha woykko mitha daaniza karetha miish dizayssi beettishe deeesko ha besseka keehife lo,izayssokko.

kaame kantiza ogeza matan daro asati macanne atthuma gididi eqqidi beettishe de7oosonakko ha asatikka booththa may7o mule may7ilayssatanne etappe goye baggara adussa mithay beettizayssa bessishe de7eesko

daro asati dumma dumma may7o may7idi be hupheka qachidi beettishe de7ishin he asappe goye baggara maasa keeththan kexxetidayssi bettishe deeesko asappeka sinthe baggara asa pooton dentiza miishikka deeesko

lo7iza maatay de'iza sohon heedzdzu asati eqqidi beettishe de7osonakko .ha asatikka dumma dumma mayi'o mayi'idi bente qodhdhe bollanne huphphe bolla nexalla mayo woththidi beettishe de7izayssa bessessikko.

dumma dumma asati eqqizoyssa bessiza misile gidishin ha asatikka dumma dumma may7o may7idaba gidide benta kushen guufe oyqqidosonakko ha asatappe issi macasiya be kushen punniza miisha oyqqada uttawosko

Na7u lo7iza keeththa giddo baggara issi bajajezi be oge oyqqidi bishe deeesko he bajajeppe sinthe baggara issi addezi ogera hamothide dizayssa malishe deeesko

nam7u katha kaththiza miishazi beettishe deesko ha katha kaththiza miishasappe issua giddon tamay eexxishe deiza baa gidishin duunayka kametida baa gididi beettesko hankozi qasseka tammay to7iza ba gidishin dunaykka qoddoya gidayssi beettesk

Issi adezzi betishshe de'essikko .he adezzi kareththa sikiso mayo mayida boththa kote garisara mayidassa gidishin bee ayife bolla besizayissa woththidesikko haa asa sinththanni xuufezzi betishshe de'essikko.

Kehipe lo iza katamanne kehippe boncho gidiza katamazi betishe dee'sko ha katama bolla betiza xufe adis indet walech iza amarato qalan xafetizayisi betishe dee'sko

dumma dumma qalamezan xaafethiza xuufezi betishe di7ishin he xuufezikka filkir geetethidi namabetizayssa gidishin dumma dumma zo7onne salo malatizayssan xaafettizayssa bessishe deesko

nam'u addeti uththidi beettishe de'osonakko issi addezi be sintan be konfitere xedishe xeellishe de'ishin hanko addezi haasayiza miisha be duune bolla woththidi be kushe dhoqu oothidi haasayishe dizayssa maliza miishakko

Daro xuufe dizason qasseka uttiza keeththa way bettishe deesikko ha asikka xupeppe garsa baggara dizayssanne ha xuufe beyizayssa gididi qoncizayssa eriza asa gididi qoncoskko ha xuufezikka keehippe lo'izayssakko.

issi addezi eqqidi beettishe de7eskko ha addezi karetha may7o may7idaba gidishin ee sintharakka haasiyza miishi eqqidi deizayssa bessishe de7iza misile geetttidi qoncizayssa gidishin ha addezikka uggade gididi bettixaysao

issi lo7iza bessan issi macashiya uttara bettawusko ha macasiye booththa koothe may7adanne be qoodhe bolla xaaxize miishe wothada be ayfe bollaka xeelliza miishe wothada bettara de7awusko

Lo'izee keeththa giddon na'u asati oyde bolla uttizayssa beessi she deeesko ha asatikka na'atikka maca asa gidiza deishin issina yela katetto gidishin issinna qasse cima gizizara bettashe deyawusko.

Miiciza adde heqqidi bettesko ha addezafe sinthe bagganne goye baggan xuufezi xaafesidi deeskko ha addezi zuurey diza karetha may'o may'idi be achcha besside deees.

Issi lo7iza soho bolla paranja qaalan xuufettida xuufe dizayssa betesikko ha xuufe sinthe baggara dawalo malatikka dizayssa bessi shin daro lo7o gididayssa beesoos.

Keehippe cililonne keehipe xeellanasi lo7iza soho gidizason dumma dumma lo7iza maatay dizasoy beettishe de7esko sinthe baggara qasseka carko saabiza miishe beettishe deizayssa besseesko

issi addezi betishe deeeskko ha addezikka karethi zuure diza shurabe ma'izayssa gidishe be aype bolla xeelisiza manaxire woththidi xeellishe dizayssa bessiza misilekko

Keehippe lo'izanne malaliza keeththazi beettishe de'ishin zeemene ehido woykko wode ehido baati beettishe deyosonakko ha ehido baatikka dumma dumma miishatan dizayssa gidishin ha misile eta bessizayssakko.

Keehippe gogiza haattazi beettishe deesko he beettiza haattazammatan daro mithaykka beettishe deesko he mithatappe giddora asi biza woykko kaame biza gita ogekka beettishe deesko

Dumma dumma teknologe miishi beettizaysa gidishin he miishikka lo'o gididi beettizayssa bessisko essafe sinthe baggara issi addezi eqqizayssa gidishin eletrike gishos maaddesko

Lo'iza denbay beettishe deizayssappe sinthe baggara gitanne booththa keeththay beettishe deesko he keeththafe sinthe baggara adussa oge bizayssi bettishe deishin he oge zammatan daro mithay bettishe deizayssa bessis.

issi keeththay beettishe deeesko he keeththafe sinthe baggara mastoote bettesko he mastote bolla kaqetiza miisha bolla amaratho qaalan xaafettizayssi sela mikibeet geetettizayssi beettishe deeesko

issi oyde diza bessan issi addezi uttidi bettesko ha addezi bota shurawe ma7izaaganne ha addezi be iskibirto oyqqidi warqese bolla xaafide dizayssi bettesko.

issi lo7iza misile bolla amaratho dounan xaafetiza xuufezi beettishe deesko he xuufezafe pude baggara tophe bandiray dizayssappe sinthe baggara hara bandiraykka dizayssa bessesko

keeththefe sinthe beggara asa efiza bajajje geetettizayssi beettishe deizassa gidishin keeththesi fenge bollara eqqizi addezi ha xeelishe deizayssa bessiza misile gididi bettesko

Karetha miishi beetishe dizayssi betishe deesko issi addezi he karethaza giddon ba goochchizo ba oyqqidi zafishe dizayssanne ha asi ba kushe giddon wodoro oyqqizayssanne be huphe bolla aykko ba qachidi dizayssa bessishe diza misileekko.

Issi loiza keththani maccashshiya uttada deashe deawusikko Ii matanikka uttikko loiza oyiddeyi loiza keeththazani maccashiya uttada beettashshe deawusikko Ii matanikka ASI uttiza oyideyi deishe betesikko ii oosoyikka komipitere beashse tammappe asa ashiza maccasa gidada deashe qonccada beettawusikko

Daro asay issi bolla eqqizi beeththiza gidishin ha asappe guye baggara dizay kaamee de7izayssa besseeskoo; ha asaykka booththeynne kareththa may7o may7idi dishin thama naago ooso ooththiza asa gididoysa mallizaysi des koo.

Beettiza keeththefe goy baggan hedzdzu asatinne daroti dizayssa bessizayssa gidishin ha mooretiza so'on de'iza asati asa nayta tama methoppe naagizayssanne lo'etetha ooththizayssa gidosonakko gidi bessees.

daro asazi eqqizi beettishe deishin he asappe sinthe baggara githa kaamezi beettishe deeesko ha kaamezi qasseka tamma metoppe assizayssa gidishin a sintha baggara qasse xaafetiza xuufe deizayssa besseesko

daro asati asay siiqida keeththe bolla uththidi deishin he asatikka karethe may7o may7idi deyosonakko he asatappe na7u addeti bentha kushen waraqasa oyqqidi de7izayssa besseesko

Kehippe lo'iza keththayi kattama asayi dizayisa daniza keththay bettehehe de'eskko ha keththay qasseka qorqqoroninne duma duma biratta medhdha madhon kexxizaysa gidishe kehippe lo'izayissa giddidi besesikko.

dumma dumma medha medhoy dizayssi beettishe de7ishin he medha medho matan qasseka dumma dumma keeththati zo7o qaalamen tiettizayssati beettishe de7osonakko eta giddonka dumma dumma medha medhoynne azay deizayssi bettesko

keehippe lo7iza addezi xeellishe deeskko ha addezikka karetha koote may7idi be sinthan labtoppe komputere wuththidayssi be labtoppe nababishenne xeellishe diza loqo sofon dizayssa bessiza misile giidi qonjesko

ke'hippe lo'iza keetta giddon dumma dumma lo'idii uttida miishinne zempiza miishi betteskko he miishshatappe guye baggara itophphiya bandiraykka betishshe dizayssa bessiza misilekko

Daro asay utthiza sohon issi addezi ha xeelishe dunguza mayo mayidi simmi utthizayssa gidishin a sinthanka teknologe woykko wode ehizo miish beettishe dizayssa bessishe deeeskko ha addezikka be qoore bolla bessiza miisha wotti wottisko.

keehife lo'iza keettaza giddon asi uttiza oydezi beettishe deesko. Ha oydezi qasseka be toho woykko goomara qaaxizayssa gidishin laftofenne maxaafi he zempiza miisha bolla bettishe deesko.

Kehipe lo'iza kawotetha hinxay betishe de'ishn he hinxape sintha bagara betiza denban daro asay eqizaysa gidishn he asay karethanne botha mayoy dizaysa mayizaba gidishn betishe de'osonako

Issi loyiza keetha gidon daro asati dumma dumma mayo mayidi dosonakko haasatape daro bagay karethanne botha mayo mayzza dishin macatikka banti huphe kamidi deyosona

Katama asay diza keeyippe lo'iza hinxa geetettiza keettazi bettishe izayssa beettesko ha keeththefe sinthe baggara qasse guutha na'u woy heedzdzu asa caaniza guutha makini dizayssa bessishe deesko.

Keehippe lo'izaso gidishin daro so asay shiqotetta shiiqanasinne he oyde bolla uthanas keehippe lo'iza oydezinne keehippe lo'iza keettazi de'izaso gididi qoncidi beettizayssakko

Keyfe lo'iza maskothe diza keeththe matan daro asay eqqidi beettizayssa bessesko ha asa dumma dumma karethanne booththa may'o may'idi beettishe de'esko.

Kaamey biza oga bolla asi bee yaparan eqqizaysi beettishe de7esko .Ha asati dumma dumma may7o karetha may7o, salo malatiza may7onne booththa may7o may7ida gidishin enta ppe guyye baggara bootha makinika beettishe dizaysa besseesko.

Issi adezi be kushe bolla botha misha oyqidi eqidi betishe sinthan xafetizaba woykon saletizaba woy xelishenne woy beyishe giza misilekko

Asati eqqidi beettishe de7o sonakko he asateppeka sinthe baggara booththa may7o may7idayssati beethtishe de7oo sonakko eta sinthenka teknologe miishi komputereykka dizayssi bettishe deeesko.

Keehipe lo'iza keeththa giddon mac asatinne adde asati eqqidi beettishe de' sunakko ha asatikka naxaalanne dumma dumma lo'iza may'o may'idayssata gidishin bentha sinthan quma woththidi beettishe de'eo snakko ha asatikka keehife lo'izastakko.

heedzdzu asati beettishe de7osonakko issi addezi eqqidi he issi addeza kushiya oyqqidi akamishe di7ishin hanko addezi uttidi maxaafaza be kushen oyqqidi akamettizayssa xeellishe de7izayssa besseesko

issi lo7izanne uttiza miishay diiza bessan si macasiya uttizara bettawusko ha macasiya be kushshe bolla xaafize miishe waraqasa bolla oyqqada xaafayda dizaaranne imatan xaafettiza miishay dizayssa bessesiko

daro asay issi bolla uttidi de7ishin he asa giddon issi addezi be silke be haystan woththidi haasishe de7izayssa gidishin issi macasiya qasseka guutha na7a idimmada uttizaaro bessishin he na7aykka xeellishe de7izayssa bessesko

Keehippe lo'izanne keehippe malaliza keeththazi beettishe de'esko. Ha keeththazi qasseka ortodookise asay sinththe baggara booththa may'o may'idi mita giddon uttidi goynnishe dizayssa bessiza miishshekko.

issi addezi eqqidi beettishe deeesko ha addezi booththa may7o may7idi dunguza kofiya huuye bolla woththizayssa gidishe be kushe mecishe deishin zirsa giddofe goyen qasseka daro asay beettishe deeesko

dumma dumma mithey dizosanne qasseka maati baynnason asati eqqidi beettishe de7osonakko he asatikka booththa may7o may7idaykka karetha may7o may7idaykka dishin eessa sinthara solare gizayssi beettishe de7iyayssa besseesqo

Keehippe lo'iza keeththati de'ishe bettosonakko ha keeththata yo'o qorqoroy zo'o qolamen qabbayetti woykko tiiyettizayssa gidishin dumma dumma medha medhoy lo7izason de7izayssa bettishe deeesko asayka giddora uttidi xeellishe dizayssi beettesko.

qorqoron direttizanne buro kexxethishe diza keeththa gididi bettishe deesko ha keeththazi birasi eqqizayssanne simminthon kexethizayssa gidishe wuribenna buro doometidi kexextise dizayssa bessiza misile gideskko

Biratha bollara goggiza haathtay gogishe dizayssa bessizayssa gidishin ha haathtazaykka booththa malke dizayssa bessishe deesko birata bolla goggiza haaththaynne qasseka shiqidi uttiza haaththa bessiza misile geethidi eretizayssakko.

Beettiza miishazi qorqoro daaniza miisha bolla xaafettiza amara qaala xuufenne qasseka masqale daaniza malatay dizayssa gidishin afe goye baggara mithaykka beetishe deeesko.

daro kaamiyey kanthana yo7o keexxethida oge gidishe ha ogezi dumma dumma sohoppe iza ubba oge gayttanaw gaththiza oge gidi xeexettaysi amaratho qaalan addababa yeggestanaw dandayizayssakko

keehippe lo7izanne suthalo qorqoroy bollan uttiza garsa baggara booththa qalamen tittiza keeththazi beetishe deesko ha keeththa yuushowan de7iza maati melizanne qasseka melana haniza maati dizayssa bessiza mishilekko

eqqiza keeththayi de'izayssa besseesko he keeththasi sinthe baggara xufezi de7izayssa bessesko he keeththafe sinthe baggara issi addey ogezara hamtihe deesko he keeththafe sinthe baggara kaame oge deeesko

daro asati issi bolla uththidi beettishey deizayssa gidishin ha asatikka bente sintan komputere woththizayssa gididi beettosona ha asatikka dumma dumma may7o may7idi bentha ooso ooththizayssa bessiza misile gizidi beettesko

Daro asay issi bolla eqqizi beettishe deesko ha asayka bey may'o may'idi eqidi deisa gidishin daroy qasseka macasa gidizayssa bessishe deesko ete sintenka lo7o ooso ooththiza miishe beettishe dizayssa maliza silekko.

Lo'iza misile beettishe diza son amaratho qaalan xaafida xuufethikka beetettishe de'osonakko. He xuufetappe ganna baggara itophiya bayndirinne qassika hara bayndireka bettishe diza issa gidishin etappe garsara xuufezikka bettishe diza issa bessishe deesko.

Asan dumma dumma mizaanetha geetetti xeesexiday bettishe deeske ha misilezi bessizoyssi tophiyan diza higge goykko asa woththi ashsh peeshshizayssa gidizayssa bessishe dizayssa misilekko

issi macasiya uttada betashe de7awusuko ha macasiya ba zempiza miishe bolla waraqatha woththizaro gidishin haasayssiza miisha be sinthen wottada be ayfe bolla xeelisiza miisha wottada be ashe dezaaro bessesko

daro asay issi bolla eqqidi beettishe deeesko ha asayka be kushe bolla masare getettizayssa oyqqidi asa sarotetha naagisiza polise geetettiza asayi eqqidi beettishe deeesko etefeka goye baggara gitaz keetta danizayssi beettishe deeesko

Issi adey betishe de'esko ha adezika oyide bolla utidi betesko asa ginatethanee asa sarotetha nagisida asa gidoysa qonicises asako

Kehippe lo'iza kethay betishe desiko he kethay axiren diretidaysane a gidon lo'iza mithay eqidaysa besishin sinthera kame kanthiza ogey malishe de'esikko

Keehipe cora asay eqqidi beettizay gidishin ha asappe sinthe baggara qasse uttiza asayka bettishe deesko, ha asappe goye baggara keehipe lo'iza keettaynne dumma dumma mithay deizayssa bessishe deyza misile gidesko.

Uttizanne zempiza miishi deizason issi adde uttidi betishe de7eesko ha addezi be sinta bolla komputere woykko lafsoth getettida miish wothidi ha addezi xeellishe de7izayssa bhessiza misilekko.

issi lo7iza keeththay dizayssi bettesko ha keeththafe sinthe baggara geliza bessan lo7o uthana bessiza oydezi dizoyssanne sinthe baggan cililo bessaynne lo7o maata malay dizayssa bessesko

uttizanne zempiza miishay deizoson daro asay eqqidi beettishe deeesko dumma dumma maysiko may7o may7idi de7iza asay be kushe bolla xompize miisha oyqqidi de7izayssa gidishin eta sinthan qasseka issi lo7iza miishay woththizo sowan uththidi deizayssa beettesko

keehife lo7izanne keehife direttiza keeththefe sinthe baggara keehipe daronne cora asazi eqqidi beettishe dumma dumma may7o may7idi dizayssi be kushe bolla qasseka waraqate oyqqidi bessishe dizayssa bessizayssakko

Iittanne mooretiza miishshatti issi bolla shiiqqidi de'izaysa besizaga gidishin hai iita miishshata eehiza kaamey he miishshata maattan de'izaysata gidishin ha be'iza mishshay bettesikko

Gita kaame biza ogeza matan dumma dumma asati eqqidi beettishe de' osonakko he asatikka bentha huuphe bolla kammiza miishe woththidi pithiza miishe beekkushe bolla oyqqidi oge duuna lo7etishenne giigissishe de'izayssa bessiza misileekko.

Issi doyetiza gita kaamezi dizayssi beettishe deesko ha gita kaamezi iita mooretiza miishata ehidi wora oliza baaggidishin daro iita miishata dizayssa bessisko.

Dumma dumma asay eqqidi ba ooso wooththiza sohon karetha may'o may'ida heedzdzu asati beettishe de'osonakko ha asatappe na'u asati pithha miisha oyqqiza gidishin qasseka issi addey karetha may'o may'idi dumma dumma ooso woothtishe tixaysa besseesko.

daro asay iita miishay dizooson eqqiziinne hokkidi deizayssa bessiza misile gidishin iitanne olettida miishe issi bolla shiishshidinne woy issi bolla unbulanawu daro asay ooththishe deizayssanne bessishe de7esko

Nashonal aydey bolla pootoy dizayssanne he aydey bolla dizayssi qasseka dumma dumma quxureti bettishe de7osonakko he asati he asa bolla qasseka tophiya bandiray dizaytetikka qoncisiza misilekko

issi addezi uttidi bettishe deesko ha addezi be haythe bolla sisiza miisha wottidi be sinthan qasseka zemenawe ehido komfutere be sinthan woththidi nababishe de7izayssa bessiza misilekko

na7u asati beettishe de7osonakko ha na7u asatappe issoy guutha naa gidishin qasseka issoy eqqin teessafe garsi beettishe de7eeskko ha asayo komputere beettidayssas bessiza mishileti daroti beettishe dizayssa qun7iso

Daro tekinolooge miishshati dizasoni heedzdzu asati uttidi beettishe doosona he asatippe nam7u asati macca asa gididi beettishin issoy qasse adde asa gididaysa bessees.

Lo'iza miishi diza sohon dumma dumma amaratho inthinanne amaratho deregexen xaafettida daro dumma miishati bettishe diza issta maliza miishi deesqo.

Issi keeththe giddon issi naazi uththidi beethtiza issi beettishe deesko ha naazi be sinthan komputere woththidi be haytha bolla sisize miishe woththidi komputere teellishe deizayssa bessiza misilekko.

issi lo7i za7a keeththa giddon ithi macachiya eqqada bettayda de7awuskko ha macasiya sure wottada caammakka yedhidaro gidada de7awuskko be huphe daddada yeddawus

Daro asay shiiqiza sohon daro asay issi bolla lo7iza ma7o may7idi, shiiqidi uttizayssa bessezikko maca asaykka attuma asaykka dizayssa malizayssa gizishin be kushe dhoqu oottidi haasayizayssa bessees.

Dumma dumma asay issippe shiiqizi uttizayssa gidishin ha asay naxala may7izayssikka dunguza ma7izayssikka bettishe deesikko. Ha asayka be huphe bolla dunguza koppiye be huphen woththizayssa gidishin daro asati qasseka hara koppiyekka woththizosonakko.

heedzdzu asati lo'iza keeththa matan eqqidi de'ishshin etta matan qassekka beettiza ingilizaththo qaala xuufeyikka de'essikko na'u asati dunguza ma'izayssa gidishin issi addezi pootozan dentiishshe dizayssakko

Nam'u asati eqqidi beettishe de'osonakko ha asatikka dumma dumma zurunkey dizaynne kareththa may'o may'idi dishin issi macasanne issi adde giddii de'osonakko issi addezi booththa shuraabe be kushen oykizayssa bessesikko

daro asay issi bolla eqqidi beettishe deesko dumma dumma asay diza son dunguza may7da asay dees booththa may7da asay dees dunguza koppiye woththida asayka beettishe deesko bagga asay be kushe bolla maatha oyqqidi beettishe deesko

Keehi lo'iza keettaza matan daro asay ekkizi beettishe deeskko booththa may'o may'ida asay beekkushe bolla bandera oyqqidi beettishe deesko oge bollara nam'u addeti hamutishe dizaysseti karetha may'o may'idakko

keehippe lo7iza keettaza giddon karetha may7o may7ida asay oyde bolla uttidi de7ishin booththa may7o may7ida asay qasseka eqqidinne uttidi de7izayssa besseeshiin issi azadey qasseka hankota bolla eqqizayssa besseesko

Issi addezi eqqidi beettishe de'eskk ha addezi booththa may'o may'idi booththa koppiye ba huphe bolla woththidi eqqizayssa gidishin ha addezafe goye baggara daro asatikka beettishe dizayssata bessiza misilekko.

Daro asay issi bolla eqqidi beettishe de'esikko. Ha asay qasseka sikiso mayonne karetha mayo booththaka mayo dumma dumma mayo mayidi he mayo bolla dunguzakka woththizi eqqidi beettishe de'iza issa malatessikko.

Kita ogezara daro asay hamuthishe deizayssa gidishin ha asaykka sikiso may7o may7i uttidi gidida bolla qasseka dunguza may7o may7idi be huuphe bolla kofiya woththidi beettiza asayka de7eesko.

Keehippe lo7izanne uttizasoykka deizason oyddu asati eqqidi beettishe de7osonakko ha asatappe issina booththa may7o may7idara booththa faranja gidishin hanko asati karethanne biitha daaniza may7o may7idoosonakko.

Daro asay issi bola eqidaysa besesko ha asay daroy issi bola diza besan qaseka sinte bagara hedzu adeti eqizi betishe de'osonako.

kehfe lo'za shon nam'u addeti eqqidi beetishe de'sonakko ha addetappe issi addezi tophiya ayssiza kike mocona gidishin hankoysi qasseka be huphe bolla booththe miishe woththidayssi betishe de'sko

Issi bolla daro asay shiiqidi uttizi beettizayssa erisesko ha asappe dumma dumma booththannne karethan sikisida mawu ma'ida issatinne macacha asay uttidi de'ayssa malalesko zuuriyanka uttidakko.

daro asati kaame ogezara bishe deizayssa bessiza mishilekko ha asatikka dumma dumma may7o karetha booththanne xuke daaniza may7o may7idi bishe dizaysata bessiza mishile gidesko

issi lo7iza keeththa giddon daro asati eqqidi deizayssa kidishin ha asikka sikiso may7o karethanne booththara de7izayssa ma7idi xaafetiza nibaawe nababanasi be kushe malizayssa hanko asay qasseka kaallishe de7izayssa besseesko

issi lo7iza sohuwan na7u addeti eqqidi de7oosonakko ha addetikka karetha may7o may7i diyagatuppe gidishin isoy tophiya kiike macona gididi beettishin hankossi qassi booththa paranjakko.

issi lo'iza keetta giddonne hessa goye baggara pootoy dizo suwan nam"u asati eqqidi bettishe de'osonakko. ha asatappe issi azi attuma gidishin hankko asi qasse maaca gidizayssa besishe de'idayssakko.

gita kaame hamuthiza ogera dumma dumma asati be motore oyqqidi bizayssasa gidishin booththa shurabe may uttizayssakko ha motore qasseka daro motoreti xuman bessiza xompe xompidi bishe de7oosonakko

Daro asay asay shiqiza bessanne lo'iza bessan uthidi betishe deeskko. Ha asayka karetha mayo booththa mayonne tukkedaan haniza mayo mayidi ba iskibirto oyqqidi ba woraqata bolla xaafishe de'iza issa bessida misileekko.

Daro asay issi bolla eqqizayssi beettizayssa gidishin issi issi asay be kushe bolla gufe oyqqidasa gididi de7eesko dumma dumma booththenne karethe may7o may7idi de7esko.

Kehipee loiza keeththaza gidon daro asa nau yafara bola utidi betizayita gidishen eta sintanka tekinoloje ahiza miishsha utidi nababonne xafo bola deizayisa gidishin asay daroy betishe dizayisa besesikko.

eqqiza asayi bettishe de7ishin he asappeka goye baggara zo7o qalamen tiettizayssikka beettishe de7esko eti eqqiza sohoyka keehipe lo7izayssa giidishin dumma dumma may7o bootta may7o kareta may7o ma7ira asayi bettishe de7esko

Daro asati keetheppe sinthe bagara ogera hamutishe dizaysa besizaysako. Ha asatika sikiso mayo mayidi issi bolla hasa'idde be kushe qaathiahe de'iza Soho gidishn hesa metan keethasi malesiko.

kehipe lo'za kethay deizeessoon daro asay issi bolla eqqidi yuushuwan beettiza asay dumma dum'a sikitiza may7o may7idi uttizayssa bessiza daro qommo mishileti deizayssa gidishin ha asaykka paasporti ekkanas yizayssa bessiza miishe geetettidi qonchizayssa besseesko.

lo7o xuufeti issi bolla dizayssiti amaratho qaalan xaafethidi bettiayssiti do7osonathekitee essa giddonka issi qaalay mastawuqiya giza amaratho qaalan xaafetizayssa be ishe do7osko

keype lo7iza keeththe giddon daro asati uttidi issi bolla de7izayssati beettishe de7eosonakko ha asatikka na7u yafare bolla utthidi benti sintan komputere wothtizi beettise deizaysa bessiza misile

issi lo7iza addezi uththidi deizayssa beesshishe deeesko ha addefe sinthe baggara silkenne dumma dumma teknologe miish deishin ha adzdekka be kushe bolla xaafiza miisha oyqqidi uththizayssa bessishe deeesko

Lo7iza keeththanne katama keeththa gizizason daro asay issi bolla shiiqidi deizayssa bessizayssa gidishin ha asayka paasporte immiza miisha mathan eqqidi be paasporte ekkanass yafara bolla dezayssa bessiza misile getettidi qoncizayssakko.

Dumma dumma asati asati shiqida besan uttidi bettishe de'osonakko ha asatikka dumma dumma mayo mayidaysa gidishin hankoti qaseka sarotetha nagisiza asa mayo mayidi bettishe de'osonakko

lo7izanne daro asay uthanawu giigettiza keeththa giddon asa sarotetha naagisiza asassinne mekalkaaye geetettiza naagisiza asati issi bolla uttizayayssa gidishin benta kushen xaafiza waraqeti oyqqidi betoosonakko

keehippe lo7izason daro asay eqqidinne uttidi beettishe deeskko. Ha asaappe goye baggara kaamekka beettishe de7ishin ha asazi sarotetha naagisiza asa geetettidi ersizayssa qoncisiza misile gididi beetteskko.

Salo malatiza qalamen qabayettiza keeththefi sinthe baggara daro asay uttidi beettishe deeesko ha asayka asa sarotetha naagisiza may7o may7idi beettishe dizayssa bessiza mishaley bettesko.

Giza kamey biza ogera guutha kaamezi bishe betishe dizayssa gidishin he kamezaka goye baggara hara kamekka ishe deesko he sintha baggara diza kamezi qasseka shuferazaranne sarotetta naagisiza asara haasishe deesko.

issi lo7izanne dumma dumma qaalamen tiyetiza keeththe giddon oyddu asati bettishe deyo sonakko ha asatikka asa sarotetha naagisizayssa gidishin issi addezi eta giddon dunguza ooren woththizayssa gidizi bettesko

githa ogeza kaamezi bishe de7izayssa gidishin ha kaamezi ogera bizayssi be penge doyizayssa gidishin he kawotetha sarotetha naagisiza asi kaame sinthan eqqidi kaameziza bolla be kushe sinthe bolla woththidi xeellishe dizayssa bessiza misilekko

issi adzde bettishe de7eskko ha addezikka be kushen maxaafa woqqidi nababizi deizayssa gidishin sarotetha naagisiza mahu7a ma7idi uththidi bettishe de7izayssa bessiza misile gidizayssi deeqqo

Issi sohon daro asay issi bolla uththidi beettizayssa gidishin asa sarotetha naagisiza may7o may7idi deizayssa gidishin eta giddon qasseka issina saro malatiza shuraabe ma7izayra deizaaro qoncishidi bessesko.

asa sarotetha naagiza adde eqqizayssi beettesko ha adde karetha may7o may7idi beeresiza kofiya ba huphe bolla woththidinne haasiyiza miisha ba kishen oyqqidi duunan de7eskko

Daro asay issi bolla eqqiza asaynne uttiza asay beettishe de'eesko ha donasa hsarotetha naagisiza asaykka eta giddon beettishin hanko asayka de'izayssa besseesko he heedzdzu asati issi addezayo bessiza miisha immishe doosonakko.

Dumma dumma asay uttidaysa besishe de'esiko. He asape guye bagara lo'izana xompiza miishay dizaysa besishe de'esko. He asayka dumma dumma mayo booththi,kareththi,zo'o mayidi dizays beetishe de'sko.

Lamuxxada hanizza matayi de'iza so7on burro kexxetide de'iza ketati bettishshe de'osonakko ,haa keththatikka daro gididi ichashsha gakanawu de'izayisati buro kexxetonni dizayisata besses.

Daro asay yafarara uttidi beetishe de'esko; ha asay dumma dumma may'o may'idi keeththa malatizaysa giddon uttidi beetishin eteppe guye bagaara lo'iza maata malasiza miishshay de'esko.

Beettiza sohozan daro asazi yafara bolla uththidi beettishe de7esikko ha asayka karetha may7o booththa naxale pheetha huuphe bolla qasseka dunguze woththidi guufe oyqqidi uththizayati beettishe dizayssa bessiza misilekko.

kehife lo7iza keeththa giddon uttizasoynne zempizasoy deizason ichaachu asati karetha suykko may7o may7o dibetishe dizayssa izatappeka issoy itophiya ayssiza kige moocina abi aymede geetettesko

Keehippe lo7iza keeththe giddon daro asati eqqidi beettishe de7osonakko ha asati dumma dumma may7o may7idi deishin ete sintan qasseka uyiza miish miiza miishinne daro bay dizayssa bessiza misilekko.

Gita mithatinne guutha mithati beettizason daro asati dumma dumma may7o may7idi dizaysseta bessiza misilekko ha asati benthe kushe bolla toketibennanne diccishe de7iza puutxe oynta kushe oyqqizayssa bessiza misilekko

heedzdzu asati eqqidi beettishe deishin ete sinthanka bangazi beettishe deesko ha heedzdzu asati bentha kushen baaca oyqqizi bangaza buuccishenne cakishe de7iza asata giddizoyssa bessiza misilekko

Daro asay issi bolla eqidi beetishe de'esko duma duma mayo may'ida asay de'esko duma duma asay qaseko be huphe bolla kopiya wothidi beyishin be kushe bolla buro toketanaw biza puute oykizaysa besesko.

Dumma dumma asay uththanaasi giigiza sohon daro asay uththidi dumma dumma may7o may7idi beasay azoretha bollanne haasaya bolla dizayssa bessiza miishsha godishin polotika eqotaas shiiqida esa ko.

Asayi shiqidda so'onni daro asayi uttidi issi bolla shiqishshe desikko .haa asayikka baa huphphe bolla duniguza wothidayissanne oyidd bolla politikka eqota esanassi shiqidayiss besanassikko.

Issi lo'iza sowani beetiza daro asayi eqidi de'esko.ha asappe daro asayi dunguza wothida gidishin hanko asayi sikiso mayo mayiza asa gidesko. eeta oosoyka politica eqosa eqisizaysako .

Heedzdzu asati betishe de'osonakko ha asatape issina maca asa gididshin na'ati adde asa gididi betosonakko adde asa gidizayisape issoy ba huphe bola kofiye wotidi be kushe bola nababiza woraqate oyikidi eqidesikko.

daro asay issi bolla uttidi deizayssa gidishin ha asaha giddon issi addezi dunguza may7o may7idi bessiza miisha ba ayfe bolla woththizayssa gidishin hanko asay qasseka booththa shurawenne hara dumma dumma may7o may7idi issi bolla dishayssa bisiee

daro asay issi bolla uttiidi bettishshe de'eskko ha asaykka dumma dumma may'o may'idi issi bolla uttidi bettishshe de'ishin ha asaykka poltikka eqotta uttizayssa gidizi qonceskko

issi gita addey uttizayssa bessishe deishin ha addezi be huphe bolla zo7o kofiya wottizi karetha koote ma7izayssa gidishin haasiza miishe be sinthan wottidi deeskko.

Issi huphe dooqissa adde de7izayssa bessishe deeesko ha addekka be buchcha deishe zo'onne booththa walakettiza may7o may7iza adde giddizoyssa besseesko.

hedzdzu asati issi bolla eqqizi beettishe de7oosonakko ha asatappe goy baggara bandiray deizayssa gidishin he asatappe issinna maca asa gidishin na7ati qasseka adde asa gididi beettishe de7oosonakko ha asatikka issi bolla deizayssa bessees

issi lo'iza bessan tophiya naagisiza xiqilay ministere aabi doktere geetettizayssi be karetha ma'o may'idi miicishe ha xeellishe dizayssa bessiza misile gidishin afe guye baggarakka tophiya bandiray dizayssi beettesko

daro asati paara bolla uththidi beetishe le7oosonakko ha misile bessizayssi ha asati baynthe kushen toora oyqqidi qasseka gondalekka oyqqidi ola bizoyssa bessiza miishakko

Keehippe lo'izza keththazi dizay sohon de'zayisa bessiza misile giddishshen dumma dumma mayo mayidda asay eqqidayisanne kasekka lo'iza oyidde bolla uththizayisa bessizza misilekko.

Duma duma asayi hamnetizaysi zalli'izaysi uttizayssi eqqizayissi betiza soho giddishin ha asayi diza sohoyi giya geteti xessetizaysakko duma duma keththatikka hahon haahon bettizayisi besiza missileyi kexxeti xesetizayssako.

Kaame ogematara daro asay yafaran eqqidibeettishe de7eeskko. ha asa zi dumma dumma mayo mayidayssa gidishin guyye bagar akeethay keexettishe de7izayssa bessees.

Dumma dumma darkko dozatti giyan shiqqi uttizayssi bettishe de'shin issi doza Asi dizayssa matani keshe Giza mishi bettishe de'eskko. he matan issi Adezi hokkidi bettizayssa bessizaysakko.

Asay soofa geetettiza oyde bolla uttidi be kushe dhoqu oothtidi kacidenne haasiyide kowaase kaassa telefishine bolla be ishe dizayssa bessiza misile gidishin dumma dumma may7o may7odi dizayssata bessesko.

daro asay issi bolla eqqizayssi beetishe deesko ha asayka dumma dumma may7o may7iza asa gidishin dunguza may7ida asayka beettishe deesko ha asafe sinthara deizayssi dunguza be kushe bolla dhoqo ootidi bessishe deizayssi beetesko

Gta kaameyey kantiza oge bolla dumma dumma miishati beettishe de'osonakko. Ha ogeppe guye bagganne ganna baggan buro keexetiza keeththinne lo'iza keeththika deesko. Bajajenne qasseka gaare goochiza harezi sinthan bettishe deesiko.

Daro kehipe lo'iza keeththan oyddu asati utidi betosonakko eta metankka utiza besayinne eta sinththankka technology ehiza computers utidi betizayissa gidishshin etiotelicomme giza xufezi betesikko

kaame makinay bettishe de'esikko ha kaamizi daro asa caanizayssa gidishshin qasseka daro asazi kare baggara be kushen makinaza oyqqidi kaameza bolla eqqidi bizayssa bessiza misilekko

daro asay issi keetta giddon uttidi telefishiney bolla beettiza kuwaase beyishe deizayssa gidishin qasseka ha beyiza asay be kushe toqo wottidi kuwaase haasayishenne waassishe beyizayssa besseesko

Buro baasetiza ogezan oyddu adde Asati eqqidi beettishe de7osonakko, he asatappe guye baggara kaame zo7o malatara de7izayssi eqqidi de7eskko.

Hezu asati issi bolla utizi dishe betosonako eta gidon issi adey ba huphe bolla kopiye wothida gidishin na'mu adeti sine oyikidi tuke uyishe de'izayisa besesko

keehi daro asay issi bolla uttidi beettishe deeesko ha asaykka issi bolla deishin ha asay yo giddon daro lo7iza malatati deishin he bolla asa giddon kawo tophiya bandiray deeesko

Daro asay issi bolla dizason dumma dumma darkon dicciza darko doozati issi bolla uthidi bayzettizason shiiqi uththidi de7izayssa gidishin dumma dummati issi bolla dizaysseta malliza miishakko.

daro asay issi bolla uttidi dizayssa bessisko ha asay dumma dumma may7o ma7izayssa gidishin be kushe bolla sinera xukke oyqqidi wiishe dizayssa maliza miishakko

Heedzdzu suwan beettiza asistoppe issi macasiya beettawusko ba kushen tuke jabana oyqqada booththa may'o may7ada dizaara miicha bolla dizaara beettawusko heedzdzu addey dizayssonka issi macasiya beettawusko

daro asay uttidi de'izaso gidishin dumma dumma misiletan dumma dumma mayi'o may'idi asay beettishe de'izayssa gidishin hanko asay qasse uttidi de'izayssa gidiayssi beettesko ha asayka kuwaase ka'izason deesko

Issi addezi eqqidi betishe de'eskko. Ha addezikka ba bolla etophiya banddira mayizayssa gidishin qassekka arba mincce adababayen beetiza miishi beetiza malizayssakko. heessikka lo'o gizayssa giza miishay de'eskko.

kehippe lo7izanne daro maatay diza qasseka mithaykka diza lo7o sohozi bettishe de'esko he ogezi giddora bizayssi qasseka daro maasa gedora bizayssa bessiza misile gidid besseesko

issi addezi eqqidi beettishe deeskko ha naappe goy baggara gammo medha medhoy beettishe de7izayssi beettesko ha naazi bay kushe bekiisen yeddidi borsa ba7idayssa gididi bettesko

Keehi lo'iza denban daro asati beettishe de7osonakko ha asatikka booththa shurabe may'idayssanne karetha sure woththidi bentha kushe bolla booththa ba oyqqidi xoqo wottidi beyishenne uttidi beettiza asata bessiza misilekko.

Hayssa beettizayssan dumma dumma lo'iza cililo galal'onne dumma dumma boncoti mithati beetishe dizayssa gidishin hahoson qasseka gitanne adussa mithayka betishe deeesko.

Nam'u asati beettishe de'osonakko ha asatappe issoy adde naa gidishin issina maca asa gidada beettawusko kareta may'o may'ada addishin i qasseka booththa shurabe may'idi de'eesko.

Loi'a maatay diza sohozan oyddu asati beettishe de'eosonakko ha asaza giddon issi addezi be silken haasishe dizayssa gidishin issi addezi be kushe malishe dizayssa bessiza misilekko.

Issi issi lo'izane medhetati medha aawayi gigisida sooni issi macca na'iya eqada deyidaro besishe deyesi. Ha macca nayiya eqada diza sooni gammo medhayi

Sossoriza haththe mattan daro asati issi bolla eqqidi bettosonako ha asatika booththa maayo mayidayssa giidishin dumma dumma meretane dumma dumma haththay diizayssa bessesiko.

keehppe lo'zanne daro lo'iza maatay de'iza soo gidizayssi beitishe deishin he nam'u mithatappe gido baggara qasseka keeththazi de'eskko, keeththaza bolla zo'o gidida qorqoroy dizayssa bessiza misilekko

lo'iza sohon nam'u asati bettishe de'oosonakko ha asatikka issinna be huphe bolla koppiya woththizaro gidishin issinna qasseka haaththa oyqqada uyashe de'izayero bessiza misileekko.

issi gita keeththafe sinthe baggara maata keeththay dizayssanne ha maata keeththa matan yafaran yafaran uttiza lo'iza miishati dizaysati bettosonakko ha lo'iza miishatappe sinthe baggara attuma naatinne maca naati eqqidi beettosonakko

daro asati issi bolla uththidi beettishe de7o sunakko ha asatappe bagga asay booththa may7o may7ida gidishin bentha huuphe bolla kofiye wottidi de7o sunakko ha asayka uththidi bettishe deiza misile bessishe deesko

Keehife lo7iza sohoy beettise deishin dumma dumma mithatinne dumma dumma keeththasi da7izayssa maaliza misilekko ha keeththaynne ha mithay dizoyssi keehife lo7iza baakko

Asat issi bolla shiqid eqidaydanne utidaysa besiza misile gidishn ha asappe sinthe bagara tekinoloje ehida dumma dumma misha asi mazagabetishe dizaysa besizaysa gidishn he asappe guye bagara lo'iza kethay de'esko.

Lo'iza keththa matanni asayi eqqidi betishshe de'essikko.he keththazikka shubbonni direttizayidsa gidishin amara qalenni xaafettida xufeyi ye meracochchi misgeba Gizayiss betees.

Issi wurqappe keexxettiza keeththe giddon ichachu asati uttidi bettishe de'osonakko ha asata giddon qasseka hedzeti adde asa gidishin namati maca asa gididi beettosonakko ha asati qasseka be kushe bolla xaafide bettishe de'osonako

issi bolla shiiqiza asay eqqida deishin yafara bolla diza asafe sinthe baggara dizayssi ba may7o may7idi be kushe bolla warqaxaw eqqizayssa gidishin sinthe baggara emeracoch mizgaba geetettiza keethta sinthan eqqizayssa bessishe deesko

hoyddu asati uththidi beettishe de7eosonakko ha asatappe na7ati booththa may7o may7ida issina karetha may7o may7os issina salo malatizanne dumma dumma may7o may7idaro gidishin issina be kushen iskiwurtora xaafa shi dizaaro bessiza mishilekko

Issi qoriqoroyi dizayisappe ha baggara assati eqidayisi bettesi he assa giddoni issi addeyi dizayisi karetha sufe mayisi gidishi

issi keeththafe sinthe baggaranne buro keexxettiza keeththafe sinthe baggan daro asay biitha bolla uttidi bethesi deesko ha asa giddon booththa may7o may7idanne qasse ba huphe bolla kofiya wottida cima asay deesko

3 asat betishe de'osonako, ha asatika kuwase ka'zayasata gidishn zo'o mayo, salo malatizayanne hara duma mayo gizaysanne kuwase ekid biza nayt kuwase medan dishn besiza lo'o misileko

kuwaase ka'etiza denbazan nam'u nayti eqqidi woxishe de'osonakko ha naytikka salo malatiza mayo mayidayssanne zo'o malatiza mayo maidayssa gidishe kowaase medan wotta bolla de'izayssatakko

naati eqqidagati beettishe de'osonakko ha naatikka dumma dumma may'o zo'o may'o galal'o may'o booththa may'o may'idi maca naatinne attoma naati eqqidi de'oosonakko benta kushe bolla bokisiza ba oyqidi uttidayssi beettishe de'osonakko

keehippe lo7izason asati woxxishe dizayssason nam7u asati yohone miisha oyqqizason issi naay woxxishe dizayssi bettesko he soppe ya baggara qasseka issi gisa keettayka bettishe dizayssa bessiza misilekko

Guutha nayti issi bolla eqqizayssati benta kushe isoisaraweqethidi gidzdzo kammidi eqqida deishin giddon qasseka issi macasiya eqqada eta kaasaydanne deizaara bettashe deyasuko hamisilekka kife lo7izayssakko.

Keththe eqida betishin, he eqida keththa matan daro assi eqidi betes.ha isporte ooththizaysanne sinththe bagara ottisidaysi betes.

kuwase ka'iza meeda bolla naiu naati kuwaase ka'izayssa gidishin ha naytikka maca naatakko he naytappe issina zo'o mayo may'idaro gidishin issi na'iya booththa mayo mau'ada dizaro bessiza misile gussikko

kuwaase kaa7iza nayti eqqidi beettishe deyo sunakko ha nayta giddofe issoy galal7o daaniza may7o may7idi beettishe deishin hankoysi qasseka dummatiza may7o may7idi beettesko

Asazi shempizesoppe sinthe baggara kohaase ka7ize denban nayti kohaase ka7isiza may7o may7idi issi bolla yafaran eqqidi beettishe deizayssa gidishin etefe sinthera deizayssi dumma may7o may7ideskko.

Issi lo7ize keeththefe sinthe baggara daro naati utthidi beettishe deeesko ha naatikka lo7'za may'o may7idi uttidayssati isporte kaanas uthizayssa bessiza misiley beettesko.

hedzdzu addezeti eqqidi beethtizaysa giddon issi adde be shurabenne be pante zo7o may7idayssa gidishin be huuphe dichidi hanizi deiyayssa bessesiko

Wodey ehido misha be haytha bolla woothi siyiza mishay dizaysa beyishin he misha wothido keethani haytha bolla wotjizo mishata nam'ataka besishe de'es

dumma dumma medha medhotinne wode ehiza miishati beettishe de'ishin eesafe sinthay qasseka zo7onne booththara walaka dizayssi qasse booththa gedizayssi beettishin qasseka teknologe miishikka bettishe de7eesko

keehipe lo7izanne wode ehiza miishi bettishe deeskko ha miishazi qasseka eletrke shufe bollan qashettiri be eletrike ooththizayssa xompe immanasi maadizayssa gididi qoncishe deesko

issi guuthha kaamezi sinthe baggara bestishe de7ishin he kamezafe goye baggaraka teknologe miishi bettizayssa bessizayssa gidishin ha kaameekka sinthe bagga ha zaaridi ekkizayssa bessiza miishe gididi bettesko

lo'iza teklinoji miishi dizayssi bettesko ha teklinloji miish asa naati benta haythe bolla woththidi asa odizoba siyanaw maaddizayssi dizayssa bessesko

woden yiza teknologe misile dizayssi beettesiko ha teknoloji misile efeson giza xuufe abolla dizayssa malizayssa gidishin asa na ati timirthe keettan xaqamettanaw maaddizayssakko

Hagan beettiza miishi ha'i woden yida teknologe bessizayssa gidishin dumma dumma be miisha charde bolla wothanaw maaddizayssa gidishin silki woykko lawtoppe chardanas maaddizayssa gididi bettishe deesko.

Giita kaamezi be oggera bishshe deishin ha kaameza bollaka daro asay bollan uttidi betishshe dessikko ha bettiza asappeka garssa kaameppe wodhdhidi betishe deiza asayka daro asay dizaysa besiza missilekko.

Gita kaameyi biza oge bollara nam'u kaameti bishe dosonko, issoyi qeri asa efiza bajaje gidishn issoy qaseka Toyota gidid betishe dosonako, ha ogeza beetiza sil'ileyka qoncidi de'ishe de'esko.

Gita kaamey biza ogey beetishe de7eesikko ha kaamezi biza ogezara bajaaje woykko motore geetettidi xeyssettiza miishsh asi utti bizayssa bessazayssa gidishin gita mithaynne guyenkka bajaajy yishe dizaysi beetishe dees.

Dumma dumma asay yafara bolla eqqizayssi beetishe de7eskko ha asayka dumma dumma may'o may'izayssa gidishin he asa giddonka issi asi be huphe bolla kofiye wothizayssa gidishin qasseka eqqizosoyka denbanne maati baynnaso geettidi eretesko

Asati beettishe de'osunakko ha asatapfe hini baggara qasseka hamuthiza woykko asa efiza kaame miishikka beettishe de7eeskko sinthe baggara qasseka abba woykko haaththay bettishe dizayssa bissiza mcilekko.

Gita kaame biza ogera gita kaamezi eqqidi beetishe deishin he kaamezafekka goye baggara eretke shufo qachiza gita qooqa geetettiza miishi eqqizaysi beettishe deeskko

Daro sohoy keehife lo'iza sohon eqqiza deishin dumma dumma asati dumma dumma may'o may'odi dizayssatappe daro baggati salo malatizayssa ma'iza gidishin sinthe baggara dizaysati saykile lagqishe dizayssa bessiza misilekko.

issi kehife lo7iza sohon daro kaame pude simmidi eqqizayssa bessizayssa gidishin qasseka asatikka sinthe baggara hamuthishe de7e osonakko asatappe issi addesi booththa shurabe ma7izayssa gididi qoncidesko

Lanqe oge bolla gaareya ekkiza hare pudetha keeshe deeesko ha hareza bolla shonkoro caanidi bishin shonkoro bolla qasseka maata daaniza saanthay deesko.

Gita kaame biza ogera kaame eqqizi beettishe deesko ha kaamezafe sinthe baggara mithay dees he mitha giddon asay eqqidi bettishe deesko afe goy baggara lo7iza miishay eqqidi beettishe dizayssa qojisesko

Githa kaame biza oge bolla qeeri bajaje eqqizayssa beyay he bajaje bollan misile kowas ka7iza asay dizayssanne heedzdzu asay dizayssa besside desko bajaje doya asiha xeelliyayssa mallesko.

Daro kaameye deizayssappe ganna baggara daro asayi eqqi uttidi beettishe deeeskko ha asayka be mawu'a mici woththidi zal'iza asa matara kanthiza asaykka de'izayssa malizi bessiza misile guussikko.

kita kaame kantiza oge matara keehippe lo7izanne dumma dumma medha medhon kexxethida wode ehida keeththati beettishe deizayssa matara issi guutha kaamekka kantishe dizayssi bettesko

heedzdzu asati beettishe de7izayssakko ha asapfe issi addezi sikiso may7o may7iza dishin issi asi qasseka macasa gidizayssi beettishin hanko addezi qasseka eta matan eqqidi eta xeellishe dizayssa bessiza mishile iikko

Keehippe keexxettishe de7iza keeththati beettishe de7osonakko nam7u keessetappe giddon qasseka zo7o kaamekka beettishe deesko ha keeththatappe hahosuwan daro mithaynne woray beettishe deizayssa bessiza misilekko

dumma dumma miisheti utthidagati beetishe de7osonakko ha miisheta metanka daro asati guyera eqqidi benta ooso oothtishe beettishe de7osonakko he oosotappe sinthera beettizayssi kartoonen toshettidaganne qasheti utthizayssti bettishe de7oosonakko

Gita keeththa gidon katama miishshatinne dumma dumma iqati gidon betizayisa besiza missile gidizaysa erisesikko dumma dumma keizanne botha miishshati deosonakko.

Na,u bessan buro keexxethishe deiza keethtazi deiza bessiza misile gidishin he na7u keeththafe gidzdzo baggara kame makinay eqqidi beettishe deizayssa bessiza misile gididi bettishe deisko

Daro thamaariza na7ithi daro lo7iza keeththaazappe sinththe baggaara be yafaran yafaran eqqidi dizeyssa gidishin ha thamaare na7ithikka be mellehaa maayidi eqqizayssa bessiza misilekkoo.

Daro asati issi bolla shiiqi uttizayssa gidishin dumma dumma karetha booththanne dumma dumma malkke diza may7o may7idi beettishe dizayssa gidishin asi shempiza soon uthidi beettizi hanidayssa bessiza misilekko.

tamare naati tamariza kifile giddon uttiza miishanne baantha miisha woththiza suhan iskibirto oyqqidi xaafetiza waraqete bolla xaafishenne nababishe de7izoyssa bessiza misile gididi qoncisettesko

issi mastawuqiya wottiza woykko hanana ba be wottiza meishe bolla daro xuufe amaaratho qaalanne qasseka ingilizatho woy faranjatho qaalan xaafettizayssi beetishe dizayssa bessizayssakko

issi lo7iza miisha bolla amaraatho qaalan xaafettiza xuufezi beettishe deesko he xuufezikka amara qaalan yeniba bahille timirt xirat yaagiza xuufeza xaafettizayssi beettishe deeesko

Daro asat tamarza kifilen utid betosonako. Ha asata matantaka daro utiza oydey shiqid de'esko . timrte kethan de'zaysa maliz daro dawutosona gidosonako

issi daro asay tamariza kifile giddon tamare nayti be kushen iskiburtonne dawutara oyqqidi xaafidi de'ishin ete sintafekka astamarezi eqqidi eta beyishenne tamarsishe deesko.

issi lo'iza keeththe giddon daro tamare nayti nababiza maxaafazi bettishe de'izayssi beettesko ha maxaafafe sinthi baggara xuufekka beettizayssa bessiza misilekko.

Kehippe lo'izasohon daro lo'iza ogezara kamey biza ogey bettishe de'eskko. Ha kamezi biza ogeza matan daro lo'oc'ililo mata daniza mishiyka de'ishin xonppiza maburatteka kethiyka bettishe de'esikko.

Goyettiza sohon biitta goyiza kaamezi bettishe de'esikko ha kamezi ba duunna bolla biitta bonqi oykidii eqqidayssa gidishe biitta ooththizayssa gididayssa besiza misile gididi bettishe de'esikko

Ichaachchu asati issi gita mitaafe garssa baggan eqqidi beettishe de7osonakko. Ha astappeKka heedzdzati booththa kootenne shuraabe ma7izayta gidishin nam7ati karetha koothe mayidi eqqidi beettishe de7oosonakko.

Buro kexetishe deiza woykko giigishe deiza ogezi beettishe de7esko he ogeza bolla qasseka heedzdzu asati may'o may'idi eqqidi oottishenne giigissishe deizayssi beettishe deyosonakko.

issi beettiza oge gididayssi de7ishin he ogezi daro asay hamuthanaw maatizayssa gididi beettishe deeesko he ogezafe gaxa baggara qasseka maatanne mitha gidizayti bettishe dizaysso ta bessiza misilekko

goyiza kaame ba biitha go7ishe dizayssa bessizayssakko he kaameppe ya baggara issi addezi eqqiza deishin he addezafe ya baggara issi eqqiza gita mitay deidoyssa bessiza lo7o misilekko

Gita kamezi biza oge bolla Toyota getetiza kamezi bishe dizaysa be'aysi hekamezape guye bagan karetha kamezi dizaysa gidishin Adey be kushen mezgebe oyqidi betesko

biiththa bookkiza kaamezi ogezara ha yishe dei shin he kaamezafe ganana baggara issi addezi oosethidi wuriza ogezan eqqizi de7izayssa bessiza misile gididi qoncizayssa bessiza misilekko

issi adde beettishe de7eeskko he addezafe goye baggara eqa caaniza makinazi beettishe deizayssa besseesko he makinappe hanko baggara qasseka makinaza yo huphesoy beettizayssakko

daro asay ogeza bolla ekkizi betti she de7eskko ha asappe giddora qasseka na7u tohora deizay asa efiza motore geetettida miishi eqqisi beyttishe deizayssa besses yaandizayssa bessiza misilekko

daro asay issi bolla eqqizi beettishe deizayssa bessishin ha asaykka buro oosettiza ogeza ooththanasi ooththiza miisha akafanne zaafa oyqqidi eqqizayssa gidishin ete sintan issi addezi ooththishe deizayssa bessiza misilekko

Gita miththappe garse baggara kaame eqqizayssi beetishe de'esko he kaameppe guye baggara qaseka hedzu asati eqqidi beetishe de'osonako ha asatika bootha shurabe mayidaysata gidishin issi addezi kopiye wothidayssako.

lo7izanne geeyiza miishati beettishe de7osonakko he miishatappe ha baggara qasseka ye arba minci uha hafirka giza xuufezi amara qaalan xuufettizayssa gidishin haaththa shiishanau maaddizayssa giiidi qoncesko

issi macasiyakka eqqada beettashe de7awsko addiyosanka lo7o cililonne galal7o beettiza mithay de7eskko he macasiyaka nadala may7ada diyara haaththa duqashe dizoysson dizoyro bessishe deizayssi qonciza misiley bettishe deizaytakko

Issi aqota geliza sohora pege dizaysa besishe deskko he pengezappe gana bagara xufezi betishe betishe dizaysa ha aqotayka haththa shishiza besako

Issi lo'izi maatay dizason simmintoppe oothetida gita miishi de'izaysi beetishe de'esiko. Ha miishazika asa naytas gaatha immizaysi qoncidi beetizaysako.

Cora asati issi bolla eqqizayssa gidishin ha asatikka dumma dumma mayo may7idi issi bolla eqqizayssta malliza gidesko ha asatikka dizoy kaame kanthiza oge bolla gidizayssa besseeskko.

Buro keedethize keeththa matan booththa kamenne daro asay biishe dizoyssa mallesko he keeththa baggara xuufen bessiza mal7e go7ay dizoyssa bessees

Daro asay issi bolla eqqiza soohon asay de7esko issi macashiya naxelle may7ada giddon dizaara bettawsko hanko asaykka zuure zuure diza kooxi may7idi eqqisko haaththa shiishshiza eqaamasan dees